Umwana ali khusaba kametsi kali ukhwama mu tap ni khamuli bakhara mu glass iwo, ni mayi wewe ali ukhwitegekha ikhwitsawo khusaaba mungono.

Khunyantsa waliwo libaale gigyarulilamo shinyinyi she khumeetsi shimile kwibaale khu ni inyanga ili khugwa munyatsa khubabga gakyukhile irangi.

Umusaani i'kamiliye khumotookha areye ni camera mumilo nukundi ali mukari mwe motookha akari e'bunyaasi bwa leya

Inzukhi ili khu shimuli la bu bubunawoyu bwe bumuli bweyakhile khubikele ni khungaakyi Khwe shiwukha shene shi

Babaana bekhale atwela, balala bikhale, balala bimile bakwarire tsinanga tsibesemu, babili bakhukwara tsinanga ta, babili bakwarire tsa blue, khuluwande ni babandu balala bali i'nyuma wabwe nukundi waloleyele luwande babandi baloleyele mucamera

Mulaboratory umusawu wakwarire i'mask i'waanga wakwarire tsigaluvini, wa'ambile i'pen ali khurambisa microscope wakwarire ni overall umuwaanga

Umusaani mutwela ali khubowa umukhasi i'bandage khushikele, ukundi wa'ambile khu asi e shikele, umukhasi imile winamile I imile walolereye wakwarire i'blouse iwanga ni short

Umusaani wimile mu lyaato, ilyaato lino bali khola mu tsimbawo, ali khufuga khurambisa kumukango ni bunyaasi bwarura khu metsi kene, kametsi kakali inyatsa

Gumugunda ba byaala bibindu babyaala mu line ni bisaala bili luwande lwe gumugunda guno.

Khunyanza tsingingi tsarura mukari tsilikho bunyaasi ni bisaala ukhundi khundulo ilikho buyu butini tini